Bokatiyel roba marngel maɓɓoɗe iri bokati nɗanehon on naftorte ha lowuki kurori lowuki biriji lowuki kujeji, ɗuɗɗum ɓikkon ɗow buwagal wancobe ɗo sora pure water naftoro iri bokatiyel banani, do naftore ha sigaki kujeji ngam ta wonno, ko kuje fere nasta wonna ɗum.

Lekki ɗo naftore ha yamɗinki ɓii aadama e hurguki kala nyau fu, lekkiki nandi be lekki ɗum hokkata marɓe nyau boje beboje mum nawata ko mari ɓilla e ɗo heɓa hokke iri lekkiki ɓe njara ngam ɓe keɓa hoyende.

Jahangal. waɗowo jahangal ɗo joɗi hadow hosere nder ladde, oɗo jogi waya mako hosa hoto, nda hosere nden wonde nde ɗo mari bafe boɗɗe ndelishe leɗɗe hasera mako.

Ampilifaya kutinirtenga hite naftirtenga ha ɓamtuki sautu. Ampilifaya ɗo feɗani spika ngam ɓamta sautu himɓe nana no handi. Ɗum ɗo naftira Ampilifaya bana nga ha julurde, ha taskaramji lamarji, ha ci'e rediyo ha babe buki, Ampilifaya balewa nga mari sembe.

Leeso andirama naftoreki nder cuɗi, leso faunango banni ɗo tawe ha cuɗi waluki, yake de goɗɗo mari haji ɗanugo ko nani ɗoiɗi ko jemma waɗi ɗanu pat sai yaha walo ha dou leso muɗum ɗano ɗo ɗun woni nafu leso.

Agogo gotel nder paune ɓi Adama waɗata ha jungo mum ngam hutina pauni mum. Debbo haɗɗo haɓɓi agogo. Ɗo naftre ha daruki wakkati, ha taskitaki fiji, doggintidi ha jalauma. Debbo haɗo ni takki lalle waɗi halagare, oɗo haɓɓi agogo ɗum bo fottani juɗe mako masin.

Hako gertogal ɗo nder nyamdu himɓe nyamata hande e jango ɗum ɗo nyama gertogal ngam wo’inki bandu rentuki bandu mahuki bandu e bamtuki ngurndam kusel gertogal ɗo nder kusel ji beldi ɗum ɗo wada pepesu gertogal ɗum ɗo ɗefali’o banni.

Morɗi, debbo mora Morɗi boɗɗi ɗo ɓeddani gasa mako atacimin, oɗo dari turni hore mako mgam o wangina gasa mako, hore nden holla woɗuki Morɗi ko omori, oɗo ɓorni tishetyel boɗel dari hayeso bafe.

Gasa derkejo laɓaka laɓol jamanu fauna wo’ina nden oɗo waɗi yeri ha noppi mako. oɗo joɗi hore mako ɗo tiiti fombina hoɓɓudu mako bo ɗo tiiti woyla, derekejo on fauni wo’ini masin.

Abarba ɓiɓɓe leɗɗe jaretede belde, abarbare nɗde settama ta’ama lutti ɗe yare, to a yari ɗe a nanam beldum wodi bote ha ɓandu masin, do renta ɓandu do ɓedda njamu, ɗo mari ndakam ha hunduko bo.

Piopi huwowo piopi ɗo habda be kuɗe mum ɗe paune pop ha nder sudu. Piopi ɗum paune waɗata ha dow bongoru sudu ngam faunuki ɗum yottina ndu haje.

Fawne rooɓe, junngo debbo yi'ama ɗo waɗi jawo e kalagaaje, nden o takki lalle maako jey dayis ni vooɗugo, takendo haddi gudel pawnaangel fawne fulaawa, kanjumma ɗo wooɗi, pawne ko jooɗi fottana rooɓe, rooɓe ɗo fawna ngam worɓe maɓɓe tefooɓe ɓe koobo fottana himbe haa nder gelle.

Nyiɓaalo wangi be nastorde saare, nastorde famarde wangi, ɗo fauna nyiɓaalo ngol maadi blok, wola plasta, wola penti.

Memori cad kungel waɗete ha rediyo, empi, ko ha waya, ko ha komputa ngam sigaki kujeji e faki yake ɗi mara haaje. Ko bo ngam lowuki kujeji ngam ndaare ha TV, ko ha komputa. Memori cad ɗo sikstin gig on, je kompani sandik maikro SD HC.

Nyebbam bodi lotion kujetedam ha bandu ngam digga delka voda, robe burda naftarago bodi lotion worɓe fubedo naftora amman roɓe burdi naftiraki be majam nyebbam on diggudam diginojam laral bandu.

Piopi faune jamanu ɗum wadata ha dou sudu. Waɗa piopi be nolde zaneji fere-fere bana ko nandi fulawa, e luttudum. Ayiya piopi faunama waɗana ma hite ngam woɗa yada be maadi jamanu.

Pawne nyiɓalo waɗama ha der sudu paune nyiɓalo do naftore ha faunuki madi e nyiɓaloji paune ɗen wangi ɗo wo’ini nder sudu wondu masi.

Ɓikkoi kwakwa, gotel nder ɓiɓbe ledɗe keɓe teɗe iga ledɗe andiraɗa jee kwakwa. Ɗum ɗo itta ɓikkoikoi ɗum naftorokon ha ɓiɗduki kon wurtina nyebbam andiraɗam manja, manja ɗo naftore ha defuki nyamdu.

Gasa atashimen do fedi ha hunde sowi kudum joga ha jungo goddo ,atashi man do naftore ha bedduki gasa yake moraqi roube burna fu naftorto atashi man be ngala gasa gam be bedda gasa maɓɓe njuta fere bo be do naftoro do ha bedduki paune ko nandini ha gasa maɓbe.

Limse roɓe, limse ɗo nder ko himɓe ɓorno to, limse iri ɗo kanje on rowɓe ɓornoto, limse ɗen paunama gaɗanama ko nandata holla dow je rewɓe, limse iri rigaji juɗɗi juɗɗi rowɓe ɓornoto ɗo fottana ɗum.

Ba’antewa mota. Mota ɗo naftore ha waɗuki jahale, ha yahuki haje yago soɗa hunɗe. Ko yaruki himbe fiji goɗɗi. bana lamar, ko yahuki asibiti to goɗxo nyauɗo. Ɗo naftora mota ha soɗoki ko mara haje fu.

Mba’’anteeɗii mota, Mba'anteeɗi mota ko ngaye ɗon dilla ha dow buwanngal, motaji ɗin ko ngaye ɗo yaha yaadu mum dow on buwanngal, dow buwanngal ngal woodi sitirit layit e hotoji tallaji e luttuɗum.

Koromje booɗɗe marɗe noone milikolo, ɗo fawnira haa suudu nden woodi senta teebur bur e koromyel ɗo mari koofi haa dow muɗum ko nandi nii ɗo waɗa haa siutetendu ngam jabbaaki hoɓɓe koo jodaago siuta koo hirde haa nder paalo.

Agogo roɓɓe nga none gol, faunaga paune boɗɗe iri nga'a roɓɓe ɗo haɓɓa ha juɗe muɗum yaake fauni timmini, to ɓe fauni ɓe wadɗi iri man be haɓɓi sei ɓeɗɗa ɓamtugi faune maɓɓe, wo'ina ɓe roɓɓe ɗo fauno worɓe muɗum ngam heutinki giide ha faki worɓɓe maɓɓe.

Leggal dukuje anderade gonda hosi lawol maunugo do mari bafomum dukko ha liche mum bafe dukuje do naftore ha dolluki lekki hiɓbe dukuje man do nyami be belde de ngodina fu edo deina bandu de don vo’ina bandu.

Alluha gengal ɗon naftire ha heutinki andinoree faki ummatore alluhaka ɗo andina nokkure ɗum rufata jiddere ko maraka hajefun nder kutinir tedibi adama o do anda ha warata rufa alluha kan andini non.

Julde, juldeɗo nder ibadaji julɓe waɗata, julɗe latti arande ha nder ibadaji ɗi dina islama roɓɓe yi'ama ɗo jula ha dou ngam heutinki wakkati juldeji maɓɓe.

Pam keke, pam keke ni ɗon naftore ha wujuki ha yeso rewɓe, roɓe ɗo wuja pam keke ngam fawna yeso muɗum, nyukkina gasɗe gasɗe e luttuɗum ko wanngata ha yeso, ɗon naftora pam keke ha nder kare pawne.

Fukaraɓe roɓee ɓe elto hakkilanki jamu. Ɗo ɓorni surungal hakkilanoɓe jamu. Ɓe ɗo ha ɓaɓe elto maɓɓe ngo hakkilanki jamu. Chakajo maɓɓe, ɗo wakki fonɗirgel nyauɗo. Mo ɓawo mum ɓo ɗo sawi jungo ha jiɓa. Ɓe fu maɓɓe ɓe ɗo ɗari, ta ayiɓe ni ayi hakkilanoɓe njamu.

Injiinji inji kuɗe lantarki ɗo jo'eina ɗo tokkidiri ha babal kuɗe, hotowol ngol wangini injiji ɗin e luttuɗum kutinirteɗi hite lantarki.

Kutinirteeɗi ko nandi sipaana, pilaaya, kata mekesje e luttuɗum kutinirteeɗi hiete ɗin ɗo naftirɗe haa fistuki, haɓɓuki, ta’uki, taituki, ngoccutuki, yaake hu'uki kuuɗe ko nandi ni jamde maashin-maashin ko injii-inji.

Kulaji, kulaji ɗo naftore ha waɗuki nyamdu ngulndu ngam ta fewa, nden ɗo naftoree ha waɗuki nyamdu fewndu ngam ta wula, ɗum ɗo rotta nyamdu ha kula fodde ɗum wara ɗum nyama.

Morɗi. Rooɓe ɗo mooro ngam pauna ko’e muuɗum. Ɗo mooro ngam ɓe pauna no worɓe maɓɓe maa bo sukaɓe maɓɓe. Morɗi lattake gootel nder ko ummatoore himmiɗini. Roɓe ɗo moora gaasa muuɗum none feere-feere ko yaadata be giɗaɗi mum, maa bo yaadata be surungal muuɗum.

Paune, debbo didi gaajal, waɗi pinaari, didi jambaki, haɓɓi kaɓɓol jamanu, ngam o fauna ɓandu mako o wooɗa. Debbo on daneejo, o fauni paune ɗen fottani mo masitin.

Mashin tappuki ndiyam, be iri masin wa nga ɗum tappata ndiyam andira ɗam piyo wata. Puyo wata ɗo der ndiyam himɓe ɓuri yarugo hande’e jango. Piyo wata ɗo sore ha shagoji, piyo wata ɗo yare, ɗo nangire, piyo wata woɓbe ɗo naftoro ɗum ha nanguki fu.

Grinder, grinder ɗum kalmawal turankore grainder ɗon naftore ha namuki lemu, bafe goɗɗe e luttuɗum kutinirtedi nyamdu, grainder ɗum injiyel namuki ngel wala machin ha ɓanɗu mum. Ngel ɗo naftora ngel be juɗe yaake nde ɗum boylata ha ɗum nama ko namate pat ha nder magel.

Urdi gootel nder ko ɓiɓɓe aadama naftorto, haa hewtinki fawne maɓɓe. Goɗɗo to yiiwake, suurake, fawnake, sey wadda urdi mum feesa. Urdi fere fere ngonndi uurori masin, ngonndi nyaaɗndi, ngonndi bo dayndi non. Urdi to feesaama, feere to goɗɗo wari ko silmingo haa saare, wala haaje, to a nanini a heftan ɗo urdi maako on, o wari. Ndaa urdi fere fere haa dow tebur.

Paɗe ɓorne ɓaleje ɗe ɓikkon pamaron. Ɓikkon to fawnama iri paɗe ɗo ɗo fottana ɗum masin. Paɗe ɗo naftore ha rentuki kosɗe iga naange, iga tufeki ko jamɗe ko kusa ko hunde fere. Ɓi adama to faɗɗo to paɗe wanca kosɗe mum watta pe’i. Ɓi adama to faɗɗo to paɗe wanca kosɗe mum nyor watako.

Mba’antewa mota andiranga jeep, bana nga ɗo naftore ha yaruki himbe nokkuje ɓe mari haje hosuki kare ɗe burata sembe maaga diga nokkure wonde yara nokkure wonde, mba’antewanga mbonnga masin nden bo nga jama.

Restorant, hotel ko latti babal himɓe yata nyama to nani welo, restorant nga taskitama be koromje boɗɗe e teburje jami, nda fanka ɗo dari ngam welnanki waroɓe nyama, to himɓe nani welo do ya joɗa haa hotel nyama nyiri haara bedda njamu e sembe.

Morɗi debbo moori gaasa mum, bo’ini o fauwnika waɗani ka morle morle, ka maati nyebbam kaɗo ɗelkita. Hanko ma o laɓɓini ɓanndu maako, o wuji nyebbam ,o ɗo ɗelkita, o ɗo moosa ,o ɗo jala ,o ɗo mantoro gaasa maako.

Nyiɓalo fefango, hotowol wangini nyiɓalo fefango go maandi naneri, ɗum fefata koseje ko ka'e ɗum wurtina laabi e chendi laabi nde ɗum tokkata ɗum waɗa jahale e luttu ɗum.

Maadi gidan sama, madi mahandi wo’inandi wadanandi gidan sama gilas, e do maha gidan sama ngam pesinti chudi e ustuki jari babal ha mahuki sare ndai mahama wadana ma farawal gete balewa den penti sare nden dalejum jakendudum wadi glasji e windoji maudi ngam pesinti tsare

makaroni do nder nyamdu ndu hande e jango ,makaroni dum kalmawol turankewol ,do nder nyamduji fulawa wadete iga fulawa ,dum defete gam nyamuki.

Waigore ɓendunde maunde, wayigore to ɓendi ɗo waɗa ni fere bo holla alama, ɓeɗo defa wayigore nyama ɓeɗo defa waigore waɗa gote man be kantu, fere be biriji nyama. waigore to ɓendayi ɗo waɗa ɓokko-ɓokko sosai, amma to ɓendi ɗo ranna ko wooja waɗa yelo yelo ni.

Fijirde langa, langa ɗo waɗe yake nde derka’en jugata kosngal mum gotal sai diwa ɗo fodotira be juɗe ha mo do’i fu wurtake, mo do’aki latti ragare ha fijirde den bo hanyum nyami fijirde den langa do nder fijirdeji ɗum fijirlee derke’en fijata hande e jango.

Surungal rooɓe. Riigaaji juɗɗi ɗi rooɓe ɓornoto. Haa ɗo rooɓe wangi ɗo ɓorni riigaaji. Komoi be ngol waɗi, fottani mo. Be ɗo ɓorni riigaaji juɗɗi marɗi paune, fulawa-fulawa boɗɗum. Nden moye fuu nder maɓɓe ɗo takki lalle, waɗi jawe bee agogo, goɗɗo bo ɗo waɗi halagaare.

Maadi kiindi, waɗanama parawal kwaano e windo kwano. Nden baranda man pusi, nda nangorɗu ɗo jooɗi ha yaasi. Maadi nane ma ɗon waɗe, ngam sudduki himɓe asiri heɓa na ɓe ha ɓe ngona, heɓa ha ɓe mbaala.

Bulutud ayabots do naftore ha hedutuki sautu woni ha hansejji .to goddo daran ba fim ko nanan raidiyo ko nanan gimyi iga waya kala sautu yi fiyata ha waya patdo naftora blutud eyabots gam dum nana blutut aabots hoitan himbe sendirbe be naftorgo iyapis dum mari boggol ngam blutud ayabot woya leson.

Zano’o debbo ɗo ɓorni limse mun pottuɗe e ada o joɗi ha alluhawal zane o jogi bindirgol zanugo odo zana zane mako be jungo nyamo yake nde jungo mako nano jogi tireyel dawaji mako di o naftirta ha zanugo zane ko o zanata.

Nyiɓalo Hingo, Nyiɓalogon ɗo mari Nonɗe Bodɗe, Amma ngo Hinngo, nda Parawal Gongal ɗo Mabɓiti ha Hotowol ngol, nda Windowal, nda Parawal Gongal bo ɗo Mabɓi ha Yeso, Alamani Baɗum Nyiɓalo nder Sare.

Dammugal nastorde sare do wi’e dammugal, ɗo mari parawal paunagal boongal, iri ni ɗo waɗe gam rentuki sare, gam wadduki rento faki sare, ta goɗɗo yollo noon der sare, non na hautade o silmini, ta goɗɗo bo yiya ko on ngontiri ha sare na hautade o silmini.

Nyaamdu hawsa'en anndiraandu ɗan wake. Ɗum waɗa ɗan wake bee kuroori gurka bee fulawa bee dalam e luttuɗum. Haa ɗo'o nihi ɗan wake defaama waɗanaama salat haa sera ndaa tumatur haa sera nda tingeere haa sera ndaa citta unaaɗe nden ndaa maggi.

Ɓiɓɓe leɗɗe ayaba, piya, e abarba, ha nder kondo ɗo joɗi ha dou benci wal, ɓiɓbe leɗɗe ɗo naftore hawo inki nyamda, ngurdam, e luttuɗum, tagu to yarai ɓiɓbe leɗɗe wo'inan laral ɓanɗu, rentai ɓanɗu e luttu ɗum .

Jigida, jigida ɗo ha nder paune roɓɓe, roɓɓe ɗo haɓɓa jigida ha keshi maɓɓe, nden to ɓe ɗo dilla ɗo hokka sautu wondu, jigida ɗo nder paune roɓɓe ɓe mari anniyaji fere-fere.

Lekki ko nandi be ni ɗo naftore ha nyauduki ɓillaji keɓeteɗi ha ndiyam. Sakko ma ba rowɓe heɓoɓe iri nyawuji ko nandi ni, ha ndiyam ma bo ha ɓaawo cuuɗi. Nyawuji ko ɓillata al-auraji, ɗum ɗo naftoro lekki ko nandi be ɗo ha nyaunduki ɗum.

Lekki jareteki ngam hoinuki billa banɗu. Lekki ko nanɗini ɗo yare ngam hoinuki pewol,e ɗamba to ɗamba fi goɗɗo ɗo winɗanan mo lekki ko nanɗiki. O soɗa o yara ngam o heɓa hoienɗe ɗamba kan.

Janareeto injiwa hiite naftirtoga peturol, nga ɗo kunni ngam hokka njairi hiite faaki saare ko shaago ko ofis, ɗum ɗo naftora nga ha kuuɗe pirintin, ɗum ɗo naftora nga haa laruki tiivi e luttuɗum.

Sarga jawe pe halagare. Ɗebbo ɗo waɗi paune. Ɗen ha banɗu mako o borni surugal mako marɗe non ɗe boɗejum be ɗanejum. Nɗen o waɗɗi gele mako boɗeyel ko yaɗata be kare man o waɗi yake nde kujeji paune ko owaɗi ha banɗu mako woɗini mo. Nɗen odo takki lalle ko woɗa ha banɗu mako.

Inji fanka, inji fanka ɗo waɗire be koyel ɓe tarata woyaji ɓe hauta be jamɗeji ko hautata inji man, fanka bo ɗo naftore ha cuɗi be babe kuɗe ngam feuna chuɗi ɗin fanka ɗo mari bote massin ngam ɗo farta gulɗum.

Kondo yiiwaago, e sooso yiiwaago, ɗo deppi haa leddi, soosowa ngan boɗewa, kondoyel ngel maa boɗeyel, ammaa ngel kooɗi. Kuutinirteeɗi bananii ɗo naftore ha yiiwaago to goɗɗo ɓandu mum tuundi, yaha yiiwo, sei hoosa kondo mum, marngel sooso, e saabulu, nasta ɓaawo suudu, heɓa ndiyam mum laabɗam, dirjo ɓandu mum, laɓɓina.

Morɗi, morɗi gotel nɗer powne roɓe on. Roɓe ɗo mora gasa muɗum paunaka. Ngam fottan himbe, fottana gorko mum, fottana tefeɓe mom. Ɗeɓɓo ɗo mori morɗi yaggiɗi, jottiɗi haje. Ojoɗi otiti, ohuciti, ɓa ohokkiti ɓawo.

Yonde sare, sare nde wadana ma parawal pamaral nastir tengal nden wodi flo je siminti ha yasi sare nden sare nden wadana ma penteplaster amma nga hiidi nden wodi jauleru ha sare den jauleru dun fiyanama kwanoji amma di hiidi.

Flaya, flaya ɗum kalmawol turankoore. Ɗum kutinirtengel ha fistuki hunnde saatunde, ko hunde nde jogi. flaya ngan lowama ha hite, nga fowi, yake nga wurtina nga bila ha dow haire. flaya nga ɗo woji choi.

Mahdi, mahaandi waɗanaandi penti boɗɗum, penti nonnde har ɗiɗi, woodi penti jey les feere waɗanaama haa bee diidi daneeji, penti ɗoo boo feere waɗa, ni wo''ini saare man nden parawe saare man penta daneejum yaadi bee diidi ko hawti wooɗi.

Ayon, gotel nder kare hite naftorte ha wogguki kare ɓi adama. Goɗɗo to looti kare muɗum, wara ɗisa ayon mum ha hite lamtarki, nden o wogga ɗe, ɗe mbalto, ɗe vooɗa, ɗe fotta masin. Heɓa to o ɓornake, surungal mako yottoo haaje.

Mbaggu kutinirtinga ha hokkuki sautu ngam gamarle e fijirle, ɗo naftoro mbaggu ha lamar bangal, lamar inde, laamu, e lamarji goɗɗi, fiyewo mbaggu ɗo joga fi'a mbaggu yakengu hokkata sautu fere-fere, ngam seinuki himɓɓe ko waɗuki ɓe mbama.

Batal anɗirangal sirinji. Ɗo naftore ha tufuki biɓbe Aɗama maabo ɗabbaji. Ɗum ɗo foɗa lekki ha nɗer batal ngal, nɗen tufa goɗɗo ko ɗabbawa ngam nyaunɗuki nyaw ko wanni mo.

Urdi fesa fesa ndi Oud Satin ɗo fese ha kare ko fese ha juɗe wuja ha ɓandu ɗo naftire ha welnuki ɓandu ko welnuki koltal ngam ura urol gongolgol takanas ngam yaki lamar ko nastuki nder himɓe.

Kulaji: Kula ɗo naftore ha waɗuki nyamdu nguldum ngam ta fewa, feunu ngam ta wula. Kulaji ɗi wari be nonde fere-fere goɗɗi boɗeji, goɗɗi bo nonde mum fere fere nda ɗiɗo.

Chaɓɓulle sare. Ɓiɓɓe leɗɗe boɗeje, belɗe, ɗo yare ngam nanki belɗum. Ɗo yare ngam ɓedduki njamu, nda ɗe ɗo ɓendi boji choi. Kecce maje to ɓe ndayi ɗo mari none ɓokko ɓokko, amma to ɓendi sei warta boɗejum bana ni. Ɗe ɗo ɗe ɓenduɗe ɗe belɗe.

Surungar rowɓe. Limse ko nandi ni ɗo nder limse ko hollata surungar rowɓe. Rowɓe ɗo ɓorno ngam fauna, wo'ina ɓalli muɗum. Gude on nyoteteɗe nyoli fere-fere, ko yadata be kowa no mari ha yonki mum, nden ɓorno ngam fauno wooɗa. Ɗo ni debbo, ɗo fauni limse nɗen gam fottina ɓandu mum.

Morɗi debbo mori hore muɗum morɗi morliɗi haɓɓika be ribom ɗo dari titi sera galangal mako ɗo wangi heɗɗo yake nde o do fauni wati yeriji mako be sarqa.